Narindi mwisomero ndi ko ndasoma, ca ambona ahario hari ibitabo vya sabwaya, ca andabona mudasobwa, ca andaba na ho nicara kugira nsome mureshene ni yo mudasobwa.

Abanyeshuri bahejeje kwiga ku murango aciye bataha hirya hari i gasore ufise gutaha mukuri kuri ya musozi muraba hirya, ariko inzara ira myinsi nta zi nimba ari bugereyo.

Iyi nzu ntisakaye neza mugabo urabonako yabomotse, irafise nibipangu mwimbere umengo nikomine, n'amabuye yegeranye niyo nzu n'amatafari vyose.

Nicaye mw'intebe y'ishuri ya kaminuza nicaye inyuma ya kamariza kamariza, ariko araraba muri telefone turindiriye mwarimu yuko yoza tukaca dutangura kwiga twese.